salo bin kanli galisi nyɛla bin laɣam sa suɣuli n bɛ dinni bɔri Alaafee silmiin doo n nyɛ ŋun ʒiya bɔri Alaafee sɔŋdi salo maa paɣa n nyɛ ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi chibi kom o nuuni silmiin doo ʒila teebuli gbuni ka gbanpiɛla pa teebuli ŋɔ zuɣu

duduhigu shee paɣa nyɛla ŋun zali kuɣu ka bɛ zaŋ tah' vaɣu ka bɔ daankuɣa ata n-niŋ dini ka mɛ li ka daangi la ka zaŋ dari mali buɣim ka zaŋ duɣu din kama nyɛ zaɣ' sabinli n-niŋ mondi baŋku bihi ayi nyɛla bɛ ʒi paɣa maa nu' zaa ka teebuli ʒeya ka paɣa nyɛ ŋun ʒi paɣa maa nyaaga ka duri nyɛ din ʒe m-baɣi o.

Afirika jintɔri duu salo bini kanli galisi paɣaba ti tabili dabba nyɛla bini zi alizama duu ka salo nyɛ bini zi bi daguya gbuni kamara nima mŋaari ba foto nima bi zaasa nyɛla bini zaŋ yee pɔbirisi pɔbi bi noya ti tabili bi yee ka bi zaasa zabiri nyɛ zabi sabila ka bi shɛba sitira nyɛ zaɣi sabila.

ko biɛri saɣari ni roba nim nyɛla din gari goota ni niraba ata n nyɛ din ʒɛya ka yiya nyɛ din ʒɛya ka bi zaŋ taha n kpahi shɛŋa ka bia nyɛ ŋun yɛ sitiri ʒiɛ ʒɛ n baɣa paɣaba ŋɔ ti pahi ko biɛɣu ŋɔ

salo bin kanli nyɛla bin gbubi bihi piɛ fɔli ʒiya ka shab ʒɛya ka paɣa nyɛ ŋun yɛ jɛkɛti sabinli tam o sitiri zuɣu gbubi bini n doɣari bia o nolini paɣa nyɛla ŋun ʒi jilima kuɣu zuɣu ka gbubi bia bin doɣari maa ka ŋmaham o noli ka di yaagi

Bidibsi n nyɛ ban laɣim ʒi boŋ boŋ so kam niŋ ninmohi gbibi bɛ takari gbana lihira di puuni Anfooni nima ni sabbu din sabi paya kundu pa bidibila so tooni ka villi paya ka bɛ nyɛ ban ye situri viɛla ka chenche bɛ zuɣuri viɛnyela.

Bihi anahi nyɛla bin bɛ kom ni gbubi alichɛdiri nima din kama nyɛ zaɣ nuɣso n ti pahi zaɣ piɛlli ka shab yɛ silba ka bi yino dabi kom maa gbuni ka pili zipiligu ka zoya bɛ di nyaanga

shikuru bihi ti pahi paɣa ni doo nyɛla bin ʒiya bɔri Alaafee soŋdi bi shikuru bihi ŋɔ bi zalla teebuli ka tima ni shɛriti tamya ka paɣa maa nyɛ ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka pam o zabiri zaɣ sabila ka shikuru bihi nyɛ bin yɛ yunifom nim ʒi baanjira nyaanga ka tihi ŋɔ n ku kɔ n giliba

Alaafee bobi shee salo bin kanli galisi nyɛla bin ʒiya paɣa n nyɛ ŋun gbubi shɛrigi o nuuni chibiri o paɣa kpee ka zaŋ nyɛ pobirisi ti pahi zipiligu din kama nyɛ zaɣ nuɣso n niŋ o zuɣu ni ka kpa tikpari piɛla paɣa so o ni chibiri maa nyɛla ŋun yɛ liiga boɣa bihi

Jiŋli puhibu shee salo pam nyɛla bin bɛ jiŋ karili ŋɔ puuni bi zaa sa nyɛla bin kurum n dihi bi duna ayi yi bi pam nyɛla bin pili zipiliti ka shɛba yɛ zaba nima ka bi tam sajaara nima zuɣu.

karim zɔŋ ni shikuru bihi nyɛla bin laɣam chisimam ʒi kuɣu zuɣu ka teebuya ʒɛ di puuni ka bi zaŋ takari piɛla pa ka zaŋ binyɛra din nyɛ tabiibi tabiibi n zali ka laati nyo dinni ka bipuɣunbili nyɛ ŋun la ka niŋ suhupiɛlli ka lihiri di puuni

salo bin kanli nyɛla bin niŋ suhupiɛlli ka lu ka la ka gohi taba shab gbaya ka shab ʒiya ka paɣa nyɛ ŋun yɛ sitiri ʒiɛhi ka bi laɣam gbubi o o nuhi ayi ka yɛ nyingokori piɛlli o nyingoli ni ka bi niŋ suhupiɛlli n diɛmdi bi diɛma

salo bin kanli galisi nyɛla Gbanpiɛla ka bi laɣam n daari taba ka shab gbubi tani sabinli tori ayirimo ŋɔ ka shab ʒi bi zuɣusaa ka pili hɛlmɛnt din kama nyɛ zaɣ piɛla ka yɛ liiga baŋkom pa bi sitira zuɣu

salo bin kanli galisi nyɛla bin deei palli zaaha ka shab gbubi sanbood nima ka sabbu sabi pa dizuɣu ka shab nyɛ bin ba chɛchɛ nima bi pirigili nyɛla bin niŋ nyɛ pobirisi ka wuɣi bi nu gaŋgaŋ zuɣusaa

polin paɣaba ti pahi dabba nyɛla bin gbubi nachimbili ŋun kama nyɛ zaɣ sabinli ka o pili zipili piɛlli ka bi laɣam gbubi o nuhu ayi n labisi o nyaanga ka polin paɣaba ayi ŋɔ nyɛ bin pobi nyɛ pobirisi ka yino bob bobga ka yino bi bob

duu din dihi nachiinsi n bɔŋɔ doo nyɛla ŋun kpa bini o tiba ni ka wumdi yila ka gbubi bin mindigu din kama nyɛ zaɣ vakaɣali n mindi tingbani boɣati din kama nyɛ zaɣ vakaɣali ʒɛmi n miri o ka bi zali bin piɛla ka binyɛra tam n miri o

Lahabali tibu shee pirinsi nyɛla bin deeyi luɣuli kam ka doo nyɛ ŋun pa piringa ka yɛ sitira din kama nyɛ zaɣa nuɣusu ka zaŋ ninkpara sabinli niŋ o nyɔɣu ni ka o zuɣu ni o ka zabiri ka yino nyɛ ŋun ʒɛ polinsi ŋɔ nyaanga ka niŋ nyɛ pɔbirisi ka o sitira kama nyɛ zaɣa sabila.

niraba bin kanli galisi nyɛla bin niŋ suhupiɛlli laɣam ʒɛ kundu nim mini bɔla gbuni ka shab gbubi buku nim bi nuuni ka dabba ayi laɣam gbubi bolli ka zaŋ bi nu gaŋ gaŋ n ti tabili ka paɣa nyɛ ŋun la ka niŋ suhupiɛlli ʒɛya baɣaba

salo bin kanli galisi nyɛla bin zali bi kali bini jɛmda doo nyɛ ŋun zaŋ o nuu tim dinni doo n nyɛ ŋun yɛ chinchin niɛma ka pili zipiligu maa ka namda ʒɛ bini ŋɔ gbuni ka bi sa tanti nim din kama nyɛ zaɣ piɛlli ka salo pam bɛ di loŋni

bihi ti pahi nɛkura nyɛla ban ʒɛya ka shɛn shɛnina bɛ kotani ka robani mini gaɣ' nyɛ dini bɛ gota puuni ni shɛn shɛbindi bihi ata nyɛ bɛni ʒɛ gota ŋɔ puuni ka yino nyɛ ŋɔ wuɣ' o gbali gaŋ zuɣ saa

niraba bin kanli galisi nyɛla bin ʒɛ poli karili ŋɔ ni ka bihi nyɛ bin kɔ n giliba lunsi nyɛla bin niŋ nimmohi ŋmɛra ka doo nyɛ ŋun yɛ kparigu n niŋ suhupiɛlli ti pahi kuligu ni muɣuri ʒɛya wori waa

Salo ban kalli galisi nyɛla ban gbibi luɣuluɣu nima n ti pahi gaɣa n toori kom pobli nolini ka tihi nyɛ din kongili ba paɣa yini n nyɛ ŋun ʒɛya ka o ningbin kom nyɛ zaɣa sabinli n gbibi gaɣa o nuuni ka zaŋ baaji din nyɛ zaɣa bilifu ŋmabi o boɣu loŋni.

tabiibi duu ŋɔ ni labtop ti pahi kamɛra ni kundi nim nyɛla din pa teebuli din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka nuchɛ baŋ gba nyɛ din nyɛ zaɣ sabinli ʒɛya kuɣu bala din kama nyɛ zaɣ piɛlli nyɛla din ʒɛ n miri teebuli ŋɔ ka kundu nim nyɛ din bɛ woodurop din kama nyɛ zaɣ piɛlli ni

niriba pam nyɛ ban doli soli n-chana ka pam nyɛ ban pili zupiliti ka shɛba bi pili soli maa zuɣu mɔri kuma ti pahi mɔ' maha nyɛla din deegi ka yino be nyaaga ka gbubi o baaji sabinli ka nyaɣi baaji sabinli o nyaaga ka gbubi baaji sabinli o nuu ni.

Palli zuɣu paɣa nyɛla ŋun gbubi daangbee o nuu ni o nuzaa ka gbubi baa lɔɣu o nudirigu ka baa maa nyɛ silmiin baa ka o kama nyɛ zaɣa ʒee ka tihi ni yiya ko n gili li ka yili maa din ʒɛ n baɣa li maa nyɛ zaɣa piɛlli ka bi sa tanti ka di kama nyɛ zaɣa.

Alaafee bobu shee paɣaba ayi nyɛla bin ʒi kundi nim gbuni ka gbubi alikalimi nim bi nuhini ka bari kam nyɛ bin do bi gariti zuɣu ka zaŋ tani piɛla pobi pobi bi mansi ka doo piɛɣa piɛli din dingbuni kama nyɛ zaɣ sabinli

kom sarati nyɛla din di yiya zaa ti tabili loori so nyɛla ŋun tam loori zuɣusaa ka loori maa nyɛ din loɣi kom ni ka sondi nyɛ din pa loori maa mii zuɣu ka kom kpɛ n lim taha din nyɛ shitɔri

Dabba ayi nyɛla ban ʒɛya bori alaafee tiri bɛ maŋa yino nyɛla ŋun gbibi bin mindigu mindi duu maa tingbanni puuni ka o sitira kama nyɛ zaɣa pilli ka o so jinjiɛm din kam. nyɛ zaɣa nuɣuso ka gbibi bini din kama nyɛ zaɣa sabinli ka di gbaabu shee nyɛ zaɣa ʒee ni di tingbani.